Asay basoppe agidi haraasa biyoger woyko mandariyogee ogee busaa gettetees, qasikka, nu bittanni daro be'anawu pulatiya sohuwaa hegekaa ajjooraa sosuwaa, gongolottaa heganne hega malatiyabattaa be'anawu adusasappe yees, kassekaa naati agidi baqiyoge.

Dumma dumma tekinoloojjee ehiidobati asaa issisaappe harasaa efiyageeti kaamiya geetettoosona. Etikka daro go'ay dees. Gediyan biikko gattennasaa, adussasaa gakkanaassi daroppe go'oosona.

Leemisuwaassi koosuwa giyo xaliyaa ekkikko asaa naati wobay woyikko uloy sakkiyodee uyidi asay harggiyaappe paxanaassi beni wode daroppe go"iyaa qommuwaappe issuwaa.

Leemisuwassi haattaa ekkikko asaa naata uyanaassi daro go''ees. Haattay uyennan xayyikko asaa naati issi galasaa takkanawu dandayokkona. Hegaa gishshaassi haattay daroppe maadiya ushshaa qommo.

Asaa naata bollaa minttanaassi daroppe go'iyaba gidishin dumma dumma isporttiya qommoti de'oosona. Hegeekka kuwaaziya kaa'iyogeekka iin woxxiyogeekka dumma dummabayi de'oosona. Hegeekka asaa naata minttanaassi maaddes.

salo guppantotuppe shiishido polotikaabaa carkkuwaa hanotaabaa isporttiyaa kasanchchatubaa dumma dumma maaddiyaa oodota dumma dumma sohuwaan shiiqqida oodota asaassi aattiyoogee ooduwaa.

Issi biittan Issi giyaa eqqidi issi heeran haarettiyageeti dere asaa gidishin issi keettan Issi aayeeppe issi aawaappe yelettidaageeti issi zariyan de'iyageeti so asaa geetettoosona.

Dumma dumma ushshaa qommoti de'oosona. Hegeetikka mattoyiyanne nattoyenna ushshaa geetettidi shaahettoosona. Mattoyiya ushshati daro dumma dumma keemiikaaletuppe irshshotuppe merettoosona. Haray qassi haattaa malatiyageeti mattoyenna ushshaa geetettidi erettoosona.

Issi heran de'iya asay he ba de'iyo herappe hara hera bikko woyko ba de'iyo kettappe haraa keettaa biyogge oggee busa gidishin be'anawu pullattiyabbabba a wozanna woppu ottanassi issi herappe haraa heraa biyogee turizimiyaa gidishin asay ba de'iyoo herappe kiyiddi xayiyogge baqatta gettees.

Dumma dumma mitaa qommotuppe hegeekka moqotaappe medhiyo miishsha gidishin asay so giddon uttanawu dumma dumabaa wotanaassi hegaaanne hegaa malattiyaaba ootanawu daroppe goiya miishsha geetettidi eretoosona.

Beni wodiya asati bantta puulaa naaganaasi dumma dummabata go'ettosona. hegeetikka oyttaanne hegaanne hegaa malattiyabata go'ettidi bantta puulaa naagissidi pulattidi hemetoosona.

Issi heerayi bantta payyatettaa naaganaassi daro pilggiyageetun pilggettennaagaa ammanettidi banttana pattees giidi maadettiyogee woykko go'ettiyogee?

Asaa naati bana asheesi giidobasssi ba huuphiya haarissiyoba gidishin beni wode asati dumma dumma baassi bana haarisoosona. hegeekka mitaassi maataassi shooshaassi hannenna dumma dummabaassi bantaba haarisoosona amani uttidi.

Ha'i wodiyan asay daroppe go'ettiyoo hegeettuppekka issoy televizhzhiniya gidishin televizhzhiinee dumma dummabata siyaanaassi be'anaassi eribeenabaa eranassi daroppe go'oosona.

Issi kawotettaa aysuwa garssan de'iyaba gididi ammanuwaara gayttenaba gididi erettoosona. Asay issippe shiiqqidi woykko tobbiddi kesdiddoba getettidi erettoosona.

Macca asati darotoo bullachchaani dumma dummasaani harasaa biide aleeqettidi puulattidi baanaasi maaddiyageetti aleequwa gidishin hegeetikka dumma dummabaappe worqqaappe, birataappe, naasiyaappe oosettidabatun aleeqettidi bosona.

Issi biittaa dichchanaassi daro go'ay diyo keetata etikka papirkkaa malatiyageeti hotaaliya malatiyageeti timirtte keettaa woykko luxetta keettaa malatiyageeti hegeeti asaassi daro go'aa immiyaageeta.

Beni wode asati darotoo kushshe hiillan oosettidabata go'ettoosona. Hegeettikka masettida oyddiyaa malatiyaabata, otuwa, xaaruwa malatiyabata kushshiyan oottidi mashshinee baynna gishshawu hegaa go'ettoosona.

Nu Toophiyaan dumma dumma cenggurssa haassayiyaageetussi dumma dumma qommo mera bamddrati de'oosona. Hegetuppekka issoy debbuuben, debbuube baggaa asaa meraa woykko malaata qonccissiyaageeti doosona.

Kase arhidabaa luxiyogee nuna kehippe madees, hegekkaa beni nu awaatti wannidi kanttidako wannidi ottidaako wannidi za'alidako dumma dumma eranassinne dumma dumma siyiddi nunaka lamanassi madosonna.